Dͻbͻ la, ka ba mine su kpare sͻgelͻ kyԑ vͻgele zupili zeere ka kaŋa meŋ su vͻgele zupili sͻgelaa, ka kaŋa meŋ su kpare dõͻre kyԑ ka ba taa taaboore ka ba sge sԑgere a eŋa a.

Noba bata la a sɛlɛ teer. Ka a, ba puoriŋ, ka teere gyamaa a are. Ka kaŋa zaa maŋ su kparoŋ, kaa kparo waa ŋa vaare. Kyɛ koo eŋ walantebuuti.

Dɔbɔ bata la, ka ba zaa vɔɔl zupilpeɛle. Ka ba su kparwoori naŋ waa doɔrre a toŋ nutoore ka menɛ e pelaa, ka menɛ e dɔrre. Kyɛ ka ba nyɔge kur ka bayi nyɔge kurii a are.

Dɔbɔ bayi ka kaŋa vũũni ka kaŋa are a su kpare wogiri naŋ te sigi pɔge ba gbɛɛ kyɛ vɔgele zupili peɛle ka a zie waa kuree kuree ka zie kaŋa meŋte are a e doɔre fẽẽ kyɛka teere bebe.

Pɔge la zeŋ a v… le zutalaa kyɛ pŋɛgele bone kaŋa o nuŋ kyɛ ka genteŋ a biŋ, ka talaa selba a biŋ kyɛ ka zie waa sɔgelaa ne pelaa.

Dɔba bayoɔwo la, ka bata a zeŋ, ka bata meŋ a ar. Ka banaare a vɔgle zupilee naŋ e doɔre, kyɛ ka baŋ ba naare banuu banuu meŋ su kparee naŋ e doɔre. Kyɛ ka boyeni su kparsɔglaa, kyɛ ka a nuuri e peɛle ka ba tono sola panɛl tomo.

Bibiiri bayopoi la zeŋ. Ba zeŋ la boŋkaŋa zu, kaa bone saa ŋa pelaa kyԑ kaa bie kaŋa a su kpare doͻre kyԑ su kuri sͻgelaa, ka kaŋa meŋ su kpare vaare kyԑ meŋ su kuri sͻgelaa. Ba nimitͻͻreŋ, ka bompeԑle mine biŋ ka bonsͻgelaa kaŋ biŋ kyԑ kaa zie meŋ e sͻgelaa.

Pͻge la a su kpare sͻgelaa. A zeŋe dakogi zu. Ka kͻmpiita a dͻgele tabole zu, ka a tabole zu ka boŋkaŋa meŋ a dͻgele a be, kyԑ ka piila a are a be, ka kuro a gare a piila eŋԑ.

Dɔɔ ane bibiiri la. Kaa dɔɔ dɔge kyɛ taa boŋkaŋa o nueŋ. Ka a bie kaŋa naŋ are kɔgoo o ba su kparoo kyɛ seɛ kuree doɔre, kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ. Kyɛ kaa kurpooti biŋ ba niŋeŋ.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

Lɔɛ la are sori koŋkogriŋ. A menɛ bombɛrɛ, a menɛ bombilii, kyɛ ka sori ka lɔɛ mini bebe, kaa lɔɛ na naŋ are a koŋkogriŋ ka a e ŋa a naŋ di vũũ, kyɛ ka a zie e sɔglaa kyɛ ka teɛ meŋ are.

Lɔɛɛ ane motori la are. Ka a lɔre kaŋa waa ŋa vaare, ka kaŋa waa pelaa. Kyɛ ka nensalba are a lɔɛ a aneva motoeŋ kpakyageŋ. Kyɛ kaa zie na ba naŋ are ka dankyini a boɔre ne pente buluu.

Bibilii bayɔpõĩ la zeŋ dɛre zu. Ba niŋeŋ bompeɛle ane bonsɔgelɔ, bebe, ka a teŋɛsogɔ waa nyɛ sɔglaa, ka, bayi a su kparre kaa waa nyɛ vaare.

Noba banaare la a dɔɔ kɔɔ tepɔlɔ. Ba zaa su la soɛtare. Ba zaa toor’ a boma pɔge ba nubie. Kyɛ k'a ba zie lamboor kaŋ waa vaare vaare lɛ.